Komikunda, uunafalama owo kamana dhingi. Aantu ohaya hupile owala moku kuna iimeno ya yooloka momapya gawo opo ya monemo iipalutha yo momukokomoko gwovula ayihe, yo ya vule wo oku landitha ya mone mo iiyemo yo kwiikwatha.

Iikulya mbyoka hayi vulu oku liwa pethimbo lyuulalelo monena ongashi:Oshimbombo , shono hashi telekwa nuusila wepungu, tashi liwa nomboga ontalala nosho woo onyama yanyanyulwa . Iikulya mbyoka ota yi kupe onkondo kamana ngoye toka lala wakuta nawa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene nene, shina olwaala olumbundu, oshina omukati ngoka hashi longitha okulya, okunwa nosho woo okutumbapo iinima. Onduli osho oshinamwenyo shoka shina othingo onde, shina omatotona, ohashi li pombanda yomiti.

Oongombe odho dimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya simana muuyuni awuhe. Moongombe ohatu kuthamo onyama yokulya, omahini, omagadhi, oshipa shono hashi ningwa iizalomwa noondjato, nonyata yadho ohayi longithwa oku ninga uuhoho wiimeno.

Embakumbaku lyo limwe lyomiiyenditho mbyoka yina iilonga ya yooloka. Ohali longithwa okupulula uuna kwatulwa omatemo. Ohali okututa iinima iidhigu uuna kwa tulwa etemba. Ohali longithwa wo okulyata omitse dhiilya uuna ya kukuta opo yi vule okuyelwa.

Momuthigululwakalo gwaAwambo, omu na iikulya oyindj ya yooloka, mbyoka yi liwa uuna pu na aayenda, nodho wo ĺku lya esiku kehe. Otu na mo oshithima sha telekwa nuusila womahangu, omboga yoshiwambo nosho wo omakunde goshigali.

Otuna omaludhi goondjuhwa ga yooloka, tuna omakondombolo noshowo oondema. Omakondombolo ogo oondumendjuhwa omanga oondema odho ookadhindjuhwa, omakondombolo ogo haga igi omanga oondema odho hadhi vala omayi.

Iikwatelwa mbyoka hayi adhika pelugo oombele, oosindo, omalusindo, omaluko niikwawo. Iikulya mbyoka tupe uundjolowele momalutu oyo omandjembele, omayapula, iingumutulu ngaashi oombundufukwa, omboloto nondjema.